Enju mpango eine amadiriisa maingi kandi eine n'orugo hariho n'eky'okutamu amaizi ekimbobekire aha rubaju hariho n'omwishiki aha rubaju rwayo.

Eicundiro ry'amajuta Kandi hariho emotoka eyemereire hariho n'amaju enyima Kandi hariho omukazi aine ebi ayegwire nk'enyaanya nana ebindi.

Aka n'akatare kandi karimu abantu baingi baine ebibarikuguza kandi hariho n'ebyombeko kandi hariho omushana mwingi betwekyereire ebintu by'okubatangira omushana.

Ekinyonyi kihango kiine omunwa muhango kyemereire haihi n'amaizi n'ekisharara kandi aha rubaju rwakyo hariho otumuri turikureebeka gye n'ebinyaatsi bingi

Ekinyonyi ekirikwetwa embata kiri aharubaju rw'amaizi Kandi obwire n'obwekiro ekyererezi kyokwezi kiriyo nikiteera aha maizi .

Abaana babiri bariyo nibazaana omuzaano ahansi ogw'obwina kandi hariho amaju maingi gashakaize obunyaatsi kandi hariyo abandi bantu babiri bakuru ahagati y'amaju

Abakazi babiri omwe ayakoreire enku kandi aheekire omwana akwaitse omukono g'akaishiki kato omu ngaro, nibatambura. Enyima yaabo hariyo emiti. Enyima yaabo hariyo emiti miraingwa kandi eine amataagi makye.

Omukazi akoomire muhongo aha piki kandi omwana weeye ashutamire ahari muhongo kandi omu rubaju harimu emotooka ezirikutambura omu rubaju.

Enjojo nyingi nkuru harimu n'obwana buto ziri omu irisizo nizirya ebinyaatsi Kandi enyima yazo hariyo emiti yamatagi mingi migufu.

Omushaija bariyo nibamukyebera kureba yaba arwaire barikukoresa akoma boona bajwire obukokoro aha nyindo Kandi boona bajwire ebikooti.

Abaana abishiki bakuru nana abaana abato bariyo nibaruga kutaha amaizi bekoreire ejiricani Kandi bariyo nibatembatemba aha kashozi tibiine ngaito omu bigyere.

Nibaguza eminekye bagitaire aha butemere kandi emwe ni eya mbogoya endijo ni eya kabaragara.

Amaizi mingi g'enyanja kandi harimu enjubu. Emwe nereebeka omutwe gwonka kandi endijo nereebeka omutwe hamwe nomugongo kandi aharubaju hariho akanyaatsi kakye kari omu rangi ya kinyaatsi.

Enyanja mpango Kandi aha rubaju rwayo hariho omwaro muhango gwombekyireho amaju maingi gari omu rangi erikwera Kandi aha rubaju rw'amaju hariho ekishozi kiriho eibare rihango.

Omuhanda muhango kandi rwagati yagwo hakozirwe nkomupiira harimu emotoka nkye ezirikugyenda omu rubaju harimu amaju mingi mahango.

Omushaija ari aha nkungu y'enyanja aha rubaju rweye hariho omuri muhango kandi aha rubaju orundi hariho emiti endiijo mingi kandi nana eseeri y'enyanja hariyo emiti miraingwa ekwatiine

Abaana babiri bererize emikono bashemereirwe bari nka abarikuzaana. Aharubaju rwaabo hemereire ho za piki Kandi enyima yaabo hariyo abashaija abemereire hamwe. Hariyo n'ekyombeko kihango kiringwa

Ekyenyanja ekikozirwe omu kibaati kiri aha kooma akairobo aku barikukwatisa ebyenyanja omu nyanja

Bari omu bwaato aha nyanja baineho eky'okukwata omuyaga kiraingwa kandi omwe ari omu nyanja ahansi, eseeri nihare tokareeba muheru gw'enyanja.

Abaana babiri bariyo nibaruka baine ehuuzi omu ngaro na huuku kandi hariho abandi abaana abari enyima yaabo omu mwanya ogu barikushomeramu.

Abashubuzi b'ebitookye baine ebitookye ahari piki aha gaari kandi ondiijo yaaruga kubitema omu rutookye biri aha rubaju rw'omuhanda

Enyanja mpango kandi aha rubaju rwayo hariho omushaija eyemereire akwitse akantu aku barikukwatisa ebyenyanja kandi ahaiguru eizooba ryaheza kurenga hariho ekyererezi

Omushaho ajwaire ebijwaaro byabashaho ariyo nakyebera omukazi amutaire akoma aha mukono Kandi omushaija ayekwatsire aha munwa ayemereire aha muryango.

Enshohera mpango eteekami aha kimuri kirikureebeka gye kiri omurangi eya kinekye.

Orurembo ruriho ebyombeko bingi kandi bihango kandi harimu nana emihanda abantu nibatambura kandi harimu n'emotoka, omwanya nimuhango buzima

Oruguuto rw'eitaka omu rubaju harimu ebishaka erimu ebiti bigufu omu maisho harimu eishomero kandi omu maisho g'eishomero harimu emiti eine amataagi maingi

Oruguuto ruhango rurimu emotoka zirikutambura Kandi hariho ebyombeko byingi nana epipande ebyaha muhanda n'abantu barikutambura.

Abakazi bari omukatare nibatondora ebihimba, amashaza g'entondore kandi ni baingi. Boona bashutami kandi bajwire emyenda etarikushushana.

Abaana bata baingi bataire emikono yaabo aha rupiira rw'amaizi nibanaba engaro kandi bajwire emyenda etarikushashana

Enyanja mpango eine ebigwa omu rubaju, kandi aha rubaju orundi hariho akashozi kariho emisiri nyingi. Hariho eka y'omuntu. Abyaireho n'orutookye.

Omwanya gurikurebekagye guriho oruhanga ruhango guriho eihamba rihango rikwateine Kandi eizooba ryaruga kurenga hariho ekyererezi.